Manchu addi addi garinni bude leelishanno budu uduine uddire leelanno angasinni biifanno siqqo amade leelanno konnira budinke ba'anokki gede seekine agara hasiisanonke

kuni beettu wedelichu lowo geeshsha biifanni nooti leeltanno isi siddo chayinaho ikkollana udirasi horo baxissanno lowo geehsa ikkollana uurrino gari giwisanno

Aleenni noo tekinikka garunni horonsi ratenni baalante rosaanokki dandoonna afansa deerra huwata noohe Aleenni noo tekinikka garunni horonsi ratenni baalante rosaanokki dandoonna.

mitte jawa mannu ganba yaanno kifilera mannu duuchu ofolleenna mittu manchi gotti yee uurre no albasiinni shiima maye qaaqqo no madirakete mannu uurre no

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? tini muuziiqu uduunni giddo mitte ikkitanna gitaarete yine woshshinanni.

Co imma heedhuro qaallate fiche konni kayinni mannu co imma hoogatenni albaanni noonsa egenno ledo xaadissanni dagganno mitiimmanni gata dandaanno.

Loossinanni Mittu angichunni kisanna bado badotenni umo qoonqote tuqqo hoodete qaale aleenni loonsummo garinni lame nabbabbe Loossinanni Mittu angichunni Loossinanni.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Saada sagalitano base tene saada sagalitano base hayisso meretta itanorichi hattono baaluri wome nooha ikanna saadate sagale baatoteni fultano yineemo.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro waassa tayiinse cuukkamme tirette aanna woreenna noohu leelanno

Dubbu giddosi lowo horo aanoho dubbu aano horo giddo addi addi dubbu saada ganba yite heerate lowo horo giddosi aanoho

dancha gede seeraamiketenni biifinse loonsoonnio gibbe giddo jawu hijaari noowa itiyophiyu dadda; lu baanke woxe uyiitanno maashine gobba noota anfannite yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tinni aleni leltano misile maati yinumoro widiyo la"anni noo. qoltenoumose wofo qolte anaxitino albaseni hala'lado kuurse noo. woleno qalame ganoni wonbarera ofoltei noo.

Konne misilete aana lelanoha muuziqu uduune yinaniha ikanna ama`note mineno ikko babaxitino basera horonsinaniha konne muuziqqi uduune yine su`minani yaate.

konni woroonni shiqino Misile Bakkaayyenna Waachamo rosu minira hadhanna diraama qoonqo naggi asse ani nabbawanna ha runse e konni woroonni.

Koatte tini koatte danase duumete hojjano afidhinote tenne koatte wodha lowo geeshsha danchate koatte hoogguha ikkiro lekkate lowo qarri daanno

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Dr abiy leelinowa haarisonni korderette laatishsha ripoorteti

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Hodhishu addi addi horo aanno hodhishu aanno horo addi addi uduune hogophate lowo horo aanno konnira hodhisha horoonira lowonta danchate

Doogo taysate albaanni niwaawete giddonni umo assine doogo taysate malaati noowa fushshitinoonniti aante kultanno qaalla iilla noonke Doogo Doogo taysate.

Lammu hojjameyye alibba alibba higge noo hiijjarrubba giddo mitte meyaa manicho lamennitte aniggaseni uddunicho rarasidhe doogote meereronni hadhani noota la'nnemo

Qoleno kuni beetti gede qoropho assa mittu mittunku qoodaati egennaamohonna Sidaamu daga bude afate yite gumultu Qoleno kuni beetti gede.

Oofaano caabbichu mereero coy fooliishsho giddo gurda garunni marte heedheenna duumu caabbichi xawiro borreessino Oofaano caabbichu mereero coy fooliishsho giddo.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Quchumu gido loosanno takise, tini taakise manu darigunni dariga sa'ate horonsiranotta ikkitanna manaho lowo horo uyitanno koninino manu ise horonsire hasirinowa mulenni iillanno

Addi addi looso loonsanniha ikkanna kunino daddalu looso shiimmaadda muronna laalo ikkinore worre awukaato qosxa qaariya haanju qunxira doogote aana worroonni

mannu lekkate wodhannoti ko"atte danase bulla ikkitinoti giddose fanancho silipperete yinanniti bullurichi aana worre leellinshanni hee'noonnita ikkase anfanni baseeti yaate

tinni alenni leltano misile maa xawisano yinunumoro kiironsa shole ikkano menti albansa ka"a hoge noo uduune mitto daana udiire noo.

Bunu mineeti, kuni bunu mini lowo geesha seesi'nse biifinse danchu garini manu agani booharano gede assine qineesinonniho hatto qineesinonni gari baxisanoho

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate elekitiroonikisete uduunneeti kuni

tenne basera mannu sagale saga'lanni nooha ikkanna, tini sagaleno duuchu daninni loonsoonnita ikkitannna maalunna dinnichunni loonsoonnite, lamu manchi cu'midhanni noo bayichooti.

Kuni gaxigali Bikkaminohu tenne Yeedaala sirchi Aliyye arrishsho iibbitanno yannara dancha Ilaallara Gobboomu Paarkerano afamanno Kuni gaxigali Bikkaminohu tenne Yeedaala.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini tini gonderete quchumi lallibelu amma'no mineeti yaate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini sidaamu manni qawe amandohu afoo fanno manni lellanni nooe

ammanate basera mannu doogote aana fule mittu dani uduunne roorenka haanjanna waajjo kuula afirinoha uddire no badhensanni hiaarunna kameelu aana lamu manni no

Nabbawate Albaanni daqiiqa daqiiqa Loonseemmo umo niwaawennita umi Loonseemmo gufo ani nabbaweemmo a nena ane hoode sai barra nabbambe huuro ne naggi assitine nabbabbe.

kowiicho hayyonna budu loosi leellanni nooewe beettu angatenni amade nooti leeltanno qoleno kuni maatiro seekkine anfannihu haqqunni seekkinoonite tini yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kunni gercho maanchoti dirisi xibbena ontawo dirroti. isi kayini sema udire noo. qubichohono cuicho wodhino.

kuni lelanohu siwilla ikana kuni siwilino danichu garrini gamaxame noho. kone siwillano horonisinemohuno batto loosirate ikana hakinino sa’o haqqeno murrate horronisinanni.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri biffette giddo woroonitti sase haayiladuwa leeltinanni nooe.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri moolinno gide muritanotti duume tiraakitere leelitanni nooe.

Quchumaho, kuni quchumirra duuchurichi leelano lawishaho uurite noo baajaje cifante noo suuqanna hatone fa'ne heenoniti leelitano woluno doogote haranni noo mamch

Tinni kuchumu gido afantano hijaaraati. Tinni hijaara minnante quchuma biifisino gara lae mayi baalu quchumira dandiine togoo hijaara Minna yee halchoomo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro way laga noohu duuchu manni leelanoe.

Qoonqote huwanyo bowirtara dandiitannohu qaalla qoonquwa coyifooliishshonna hattono kiironna faarso coyi raatenniiti Qoonqote huwanyo bowirtara dandiitannohu qaalla qoonquwa coyifooliishshonna hattono kiironna.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro sidaamu budenna xagge yaano maxaaafichooti.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile e'ara martino arrishshooti iseno lowo geeshsha baxisanno.

Koo tee Mereersitino Rosanna Rosiisa Maxaafu umisi callu koo tee rosiisate qarqari xa mo dawaro qola didandaanno Koo tee Mereersitino Rosanna Rosiisa Maxaafu umisi.

Kuni mati yinumoha ikiro doogote aana harani no kamela la'nemoha ikana Kuni kamelino doogote aana mitis woyi hojichisi nootano huwata dandinemo

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

kuu'uri lame meenti budu uduunne udire mamira harani nooreetikka yanna barru taaloote labbanno arishsho lowo geeshsha waajjishshanno gede ikkite no

tenne basera afantino gashshaanonna annuwaho yineemmori giddo gamantanno mannoota ikkitanna lamunku mannu yaanni noore maccishhsitanni nooha ikkitanna, albansaannino kompiyutere wodhite nooreeti.

Laalcho kaansara bidi asinooni base tene bidi asinooni nase laalcho kaanse garuni agare muro adhinani baseeti yinaniha ikano yaateni misilete aana leelishano.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kalaqonna murote tini muro giddoonni la'nanni woyte minu leellanno.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro musiqu uduunni giddo mitto ikkinno keyboarde leeltanoe.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno doogga loonsanni doozereeti.

Nabbawa yannara mitte gufo gudde aantannotera sa ate albaanni aane daara dandaannore daqiiqa mereero merreeronko uurrissanni Nabbawa yannara mitte gufo gudde.

Qaaqqullu mimmitto amaxe mimmitu ledo baxile leelishanni kukiyatto godo'lanni noori baxisano qaaqqulu dodashote godo'le, maaxashote godo'le hattono wo'le wole godo'le baxano.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile sidaamu diru soorro ayaana fichcheete mayimma xawisanno maxaafaati.

konne bayicho amma'note massagaano mittu beettira sidaamu budiha uduunne uddisiissanni nooha ikkanna, insa amma'no musiliimete yinannita ikkitanna, kiironsano shoolu geeshshaati..

dana bulla ikkitino koatte ikkitanna, tini koatteno meentu woyi saannu manni lekkate wodhannote. hattono ale higge shiqqi yite gindeho iimaanni fulte amaddannote.

mannu duuchu dani hodhishsha horonsirannohu giddo mittu sayiikkilete woye bishkilliitete yinanniti danase kolishsho kameelu doogo aana uurrite no badheseenni haanja muro no

Looseemmo Lawishshaho Isi xawisi Ise insa xawissu kayinni qaale ani xawisummo ki ne xawissini w k l qaali suudunni babbadanna ha runse.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Baatto honqoorat woyi umate horonsi'nanni uduunnichoti. Kunni uduunichi gedeehu ninkera mine noonkena wolu olluu mannino ninkewiinni dayee argiranni woyi adhanni hosanna.

Aanteteno bado Lowo geeshsha danchu garinni badotenni gaamote hedo ka ine kifilete nabbamboommo Aanteteno bado Lowo geeshsha danchu garinni Aanteteno.

Kuni lananni darigi woyi bayichi wassu duna ikana togo yinaniwoyite wassa hirani baseti yatte. Kuni wassino usuraminohuno gidonni hokichuni gobayidi kayinila tushshoteniti

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro barete uure coyiranni noo polisichi leelanoe.

Kunni illete leelani noohu illaalaho kunni illete leelani noo illalira haqqe haamata giddosi noosi isi giddo kayiini sheeku mini no.

Tinni wolayitu wogate sagale asinne loonse shiqinshoonni gari lowo geesha baxisanoha ikino daafira tenne sagale loosino manna hiito ase loosinoro lae xageefatoomo

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti xaaxancho shaana leellishshanno misileeti

Qachinsara marro qoltine nabbabbini kaima seenne ofoshshiishshanno mancho Dikito assidhine woroonni noo xa mora dawaro yinannitewa hadhara wodanise ledo ma litu.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro hawassa baxeemo yitaano borro leeltanni nooe.

Konne darag leeltanno addi addi rosaano qajeele adhitanni leelitanno insa afantanno addi addi garinni adhitanni leeltanno qajeelishi lowo geesha danchaho

Woroonni noo qaallate bisubba giddo ani lawishshaho mitto xaadise haaro qaale borreessanna ha runse Woroonni noo qaallate bisubba giddo ani lawishshaho.

Tenne baadi xagga su'ma maatiro kuli? Baadi xagga maaho horoonsi'nanni? Tenne xagga marichira wore hee'noonni? Baadi xagga horoonsira danchatensoo bushare?

konni Rosaano Wolqate Mittimma gafira konni Rosaano Wolqate Mittimma gafira konni Rosaano Rosaano konni gafira Mittimma Wolqate yitanno niwaawe Danchaho !

Booharanni mannira giddonni hige doogo biiffanno garinni loonsoonnitti nna qaccuwatte shiimmada muro haqennitti afanttanno gede kawanno qolle buunxxe la'ne anfeemmo

Borreessate Bude fidalsate wodho borrote malaatta fidalete jawishsha qaalu eronna w k l Ha runsi keeno Boode qaalla qaalunni yitanni fidalsitanno gede assite jifo uynsa.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

mannu babbaxino dani daddalo daddalanni mitu umoho duhe mitu anga amaxxe noohu leelanno yaate, hattono woyya ijaari hundaanni millisanni noo manniino no.

Konni daafira kuri aleenni xawinsire agadhatenni woy assatenni mittu mittunku qooxeessanke hee rate injaannoha assa hasiissannonke Konni daafira kuri aleenni xawinsire.

Godo'le addi addi horo uyiitanno godol'ete giddo addi addi garinni ganbba yine mimitu ledo booharanni leelanno kaase aninno gosoloomoro lowo geesha tashi yaanoe

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuri lamu maani mayitena labahoisino iseno daguncho udire noo. isi kayini hoolicho koaho wodhe gagasoho qasirino.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate tini rosu mine ikkinota qolteno howete waalcho ikkasi lelishshanno

tenne basera lamu ko'atte nooha ikkanna, kuri ko'attubbano roorenkanni seennu roduuwi horonsi'ranota ikkitanna, tini ko'atteno danase waajjonna kolishsho ikkitanna, wonbarete aana no.

Kiisaame Chaarte Tini hala lado poosterete geeshshi woraqata woy hocco ikke kiissa noosiho Kiisaame Chaarte Tini hala lado poosterete geeshshi woraqata woy.

Loossinanni Loossinanni kayinni lee gutu lee woshsho su ma su muwa daftari ne aana borreesse Loossinanni Loossinanni Loossinanni kayinni lee.

Kuri leeltannori ayirradda gobbate gashshaano ikkitanna anga kaysanni nohu itiyophiyu gashshanchoti su'misino abiy ahimedit mulesi nooti isi galtet xaano isi mule noohu sidaamu qoqqowi gashshanchoti. ka'anni faaro kandanni gar baxissanno.

Egennaa misa agarranni rankera aleenni suwisse nabbabbe guddannoha ikkiro heedhuhero boodere hekkiimma uyinsa Egennaa misa agarranni rankera aleenni suwisse Egennaa.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno biifinse kinchunni loonsoonnireeti.

Ikkitino basera mine uurrinse woyi ikkinorichi iima wore hakko caabbichu shiwo ledo xaadinse iibbinshe sagale loosinannite tini maashine lowo horo uyittanni no yannankera xa.

Rosaanchu maxaafinna rosiisaancho biddiissi sasu sasu barrinni beehamino sase lamala rosi aana illachishanno Rosaanchu maxaafinna rosiisaancho biddiissi sasu sasu barrinni.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. Leelanni noo'erri harrichi gaarerra waa dirranni noo mittu manchooti

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kuni haqqicho noota loossanni nootto

Misilete aana leelano beeti kuni lowo geesha sidaamu dagara afamino sirbasincho ikke leelaminoha woyi egenaminoha ikasini anini afoomosi yaateni kuleemo.

Tenne miisilera biifadu miini lonsonnihu nootana kuuni minii loosaminhunno hakketeni ekanna kunnino buudu miine ekkinotana allenni sharunni diinboni kolenno badhenni kayinsonni weese noota xawisanno.

Loossinanni Addi addi mitiimma noonsa Aanchitineno woroonni noo qaallanna heedhuro hasiisanno garinni kaa linsa handaarra fiche miilla nera kulle Loossinanni.

Kuni mati yinumoha ikiro babaxitino sagale ikitana iseno maaluno afamano sagale ikitana iseno maaluno afamano sagale ikitana iseno maaluno afamano

Qorke Baale Ilaallara Gobboomu Paarke giddo heedhannonna hayisso baaqeela ataranna w k l saga litanno Qorke Baale Ilaallara Gobboomu Paarke giddo heedhannonna hayisso.

Tini misile aana la'neemohu maxaafu aanidi qoola ikkanna, kuni maxaafi sidaamuniha aliba sai'ino woy xagge loosino manni taarikke biuxisate borreesinoniho

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno uulanna iima xaxxo ganoonni mine xawise leelishshanno yaate.

Hayishshitanni Hayishshitanni nooti bunu qarraataamo ikkinohura siinna mimmitoho ga nite marartanni raartanna Harqi Affininte gede tenne Harqi Anera dawoe bushshu !

Tenne basera afantino gashshaanonna annuwa yine woshshinanni manni giddo mitto ikkanna, isino sidaamu daga gashshaancho ikkinohu kalaa desitta ledamohu gonfa uddi're no.

Looseemmo Loossinanni techo rosinke qaali suude kayinni lawishshu garinni xaadisenna babbade qaalla nabbawanna woroonni noo qaali suudda xaadissinanni nabbawe niwaawete giddonni qaalla nabbabbe.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate tini elekitiroonikisete uduunneeti divayderete

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

rosaano rosu mininni fulte hadhanni noota leelishshanno misileeti. tini rosaanono mittu dani uddano uddidhe noo gede la'ate dandiinanni yaate .

Isporte yaa manchi beettira hasiisannota ikkitana qoleno dhibba gargadhate kaalitanno mannimati millimilooti yaate hakkinni sa'uta qaxaltanno fooliishshora xaandamote keere keeshsh

Konne assinannihuno isayyo xawado baxissannota sufamme afidhinotanna guuta sokka sayissannota buuxateeti Konne assinannihuno isayyo xawado baxissannota sufamme afidhinotanna guuta sokka.

Bufu uddune udirinohhanna udi'dhino misile leelishanno, budu uduu'ne adhamete yanara hattonno baxitinno ayanamme hajo heedhuro manu mitu budu iduuni mine loosisiranno

Babbaxxino sirchi haqqa mannu kayise fushirano woyi laalshirano ninke gobbara ikkonna kayinni kalaqamunni fultano haqqe hawa gede asse la'anna la'nanni mite mite basera.

Rosaanonna rosiisancho rosaano kifilete giddo rosana rosiisancho kayiini kolishshu saleedira boreesitana rosaanono daftarinsa aana borreesidhani noo gede misile kultanonke yaate.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Looseemmo Coyi ra Hornyaamo Rosicho yitanno nabbaweemma ona Gurda ha runse Looseemmo Coyi ra Hornyaamo Rosicho yitanno Looseemmo Coyi ra.

Rosonsa danchu garinni Hunda meyaa beetto raggete qoosso rossanni onte kifile iillitu Rosonsa danchu garinni Hunda meyaa beetto raggete qoosso.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Hoowete giddonni hige noo minni leelanoe.

konni qooxxeessira mannu gangalatanni afamanno, kuni qooxeessino addintanni biifannoho, yaano hawaasi quchumi'ra sidaamu sumudi mule uurre no mannaati, hattono sidaamu budi uddano uddire no manchi mule.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Mannu angate loosira woyi ogimmara illacha tuge loosommero mayi bainka yanna horonsi'ne egenno losi'ne calla loonse eo affi'nanni doogoti tini injitinoe anera.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kuni laneemmohu uduuneho seenssille ledate lowonta kaallanno biinfilleho lowonta hasiisanoho konnira horonsi'nummoro danchaho horonsinayi hee'neni anganke giirranni daafira qoropho assinnanni horonsi'no

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Konne darga addi addi biinfileho horoonsinanihu addi addi uduunicho duune worooni base ikkase xawissanno tenne base lende biifinse loonsiro lowo geesha danchaho

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannodoogo loosanno manni leellanno

Kuni beetti sidamu midiyu networkera odoo odessanni nooha ikkanna kuni ofolle noo bayichino lowo geeshsa baxissanno. Hakku coyiranno woyite huurosi fushshannoha ikkanna mayikaho yinanni.

Tini misile leelishanohu babaxino mani babaxinowa hare boohrate hattono gangalatate mare gandu waa daahanni nootta leellishano konirano gangalatate daano manira qixeesinoniho

Kenenisa bekele yaamamano, kuni dodaanichi itoophiyaa kaliqete woshiishinotti qaa'nganite korikatuno mitu dodaanchi dancha guma dodasinni mareekiro umosi calla ikkikinni gobasi woshshishano

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Danchu oofaanchi soodo uurrino Loossinanni kaameela kayise oofate albaanni assa Woroonni noo qaallata qoonqote akatta hasiissannosita shaete giddo la no.

Konni daafira doogote danonni gatate insa dhaaddote la nanni nabbawatto yannara addi addi ha ra noonke Konni daafira doogote danonni gatate.

Nabbawa daqiiqa Mini Looso Buuxa daqiiqa Looseemmo umo asse niwaawennita umi sai barra rosse sa ino roso gufo ani nabbaweemma o nena qaagisinsa maxaafu giddo la atenni ha runse.

Egennaa misa la annohu assoote aatenni konni albaanni affinori aana ledote mashalaqqe uyne afansa birdiiffatisidhanno gede fajjate Egennaa misa la annohu assoote aatenni.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate laalibelu amma'no mineeti kuni

afantino gashshaanonna annuwu gdiio mitto ikkinori dancha gede loonsoonni hijaara towaatara e"anni nootanna albansaanni hige footo kayeesannohu sasu manni noota anfanni yaate

Kunni hijaari addi addi uurinshara biirote horoonsi'nanni hijaara ikanna konne hijaara loosirino manchira womaasha baate horoosidhanni afantino leeltano tinni uurinsha.

kuni dargi kalaqonna qooxeessaho yineemmoha ikkanna, konni qooxeessi giddo mitte duummonna kolishsho amaddinoti saaa nooha ikkanna, iseno hayisso ittanni afantanno.

Mannu duucha woyiite umonsa seesisate lowo geya hasiranno. Kuni aanasi baqqala dana afirinori bisoho riqqinanni seesu uduunne ikkanna lowo horo aanno.

Ficheete barri geeshshi gatanno Macciishshate mitiimma noonsa yannara hanshuluulle gatinni hase abbi re heedhuro hasiisanno garinni kaa li kinchu woy daammu aana daahanno.

Konne darga leeltanno addi. addi garinni boohartani leeltano godolaano addi addihoro afidhinote insa mule noo mini addi addi harinni horo aano geda asssine loonsooniho

Loosu basera daafure beetto muganni noonso huucciranni nookka yee hedanohu dihoogano umido dugunune heeshshi yee no beettu wedellichunna bande buunxohu heeriro xawishsha uuyiniro tumo higanolla.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile sinde towaanyo asarra mare nooha mitto mancho xawissanno.

Aante noori keenotenna kaa lote egenaa misate mitte mitente nabbawaranna borreessate bissubbara ledote hedo uytanno Aante noori keenotenna kaa lote egenaa misate mitte mitente.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Tiini miisile noo loosu aana nooha weedelcha beeto lelishanonke sharunoo noo, waa anganni. koduwaano haaku bayiicra leeltano haatonouudune meecinanhu uudunchuno haako noo.

Tinni saada gobba heedhano saada ikitanna tenne saada xawu harre yinne woshinnanni tinni harre hayisho saga'litanota ikitanna insano doogote qacera uurite no.

Hakkunni gedensaanni dano iillitinonsari iibbille afidhanno gede uddanna hanse iimaho worranni Hakkunni gedensaanni dano iillitinonsari iibbille afidhanno gede uddanna hanse.

jawa biifano kameelati biifano gedde asinosiinno waaju daniha ikasina badhidosi qunqumasho ikasiiti hatonno gonnesira afanitanno da'nneno lowonta biifano gaxigalu giddose galara dandaanohura.

kuni kalaqonna qooxeessaho baychu dubbo lawanno haqqe kayinse biifinse loonsonni dargaati ikkollana kaameeraho lowo xummme dinosi heerona yaa baxeemmo ani

Aanche annu finiinchu giddo noo waanna buuro angichunni kise albaho ga nanno Aanche annu finiinchu giddo noo waanna buuro angichunni kise.

konne niwaawete umo ani rahe daqiiqa nabbawanna macciishshe Qarqaru Gade konne niwaawete umo ani rahe daqiiqa nabbawanna macciishshe konne niwaawete.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno adawu agaraasineeti yinanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Konni aanano tenne kifile deerrira dirantinota xaphooma tekinikka kifilete giddo kaa litannota addi rosiisate hasattonni horonsi ratto Konni aanano tenne kifile.

Kuni darchaamo shunkurta ikkanna qalaqamunni afi'neemmo muro giddo mittu shunkurtaho. horosino qaamatto su'nisate ikko biifisate lowo geeshsa kaa'lanno. isono woy hidhine woy kayisi'ne afi'nanni.

Kunni dargi leelanohu quchumu qooxeesa ikanna quchumaho minoonni minnara addi addi dadalo dada'linnanni hee'noonni Kone darga ofolinnanni barcimimma biifanota hirara duune hee'noonni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

mittimma oososira Geerchu Misile wolqa mittimma oososira Geerchu Misile Misile Geerchu oososira mittimma wolqa ikkitino gede amaalanna Ninke xaa manna !

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

mure siibba shuqune shuushshe Agummo mure siibba shuqune shuushshe Agummo Agummo shuushshe shuqune siibba mure siitta gure mine ya wonshe !

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

xaano lame lame ikkitine Lollongitino qoonqo amaddino qaalla Duu rantino qoonqo amaddino qaalla xaano lame lame ikkitine xaano lame lame.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Lawishshaho qaalla handaarra coy fooliishsho borreessate qarri hee rinsaro badde marro qolte leellishinsa Lawishshaho qaalla handaarra coy fooliishsho borreessate qarri hee rinsaro.

Kuri kaayini qarqaru qooxxeessa agarannore ikke togo yineemowoyiiteno ishinanoki gedde bushurino heeraanoki gede agarano manaati yine xawinseemo ishine feyani no.

Lamalate Rosi Umo Sagalete Dana Barru Rosi Amado Qoonqo tuqqosenni saleedu aana borreessinsa Lamalate Rosi Umo Sagalete Dana Barru Lamalate.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri mittu dani uduune uddirinori lame seeni leelanni nooe

Sedaamu daganna dagoomo qoqowu mootimma mana ikanna buddu uduune udire siqqo angga adhe faaro kadani noota misilete aana buuxo asoomo.

woleno kuri labbino qaalla Loossinanni hasse daftarinsa aana borreessansa la anni umo daftara ne jawaachishinsa woleno kuri labbino qaalla Loossinanni.

KOnne darga leelishanno addi addi garinni loonsooni egrnshiihishi babaxitino horo aannoho isi mule leelanno sicci. addi addi malaate afirinoho konne darga noore la; ayanni lowo hagiiri nooe

Kune darga addi addi muro leeltanno tini muro uyiiitanni addi addi kaa'lo sagalimate ikko addi addi garinni dikko shiqqi asine babaxitino e'o afirate lowo kaa'lo uyiitanno ise noobase biifino gari addinta la'ate lowo geesha hagiirsiisanno

Sidaamu sagale woyi buurisamete, buurisame sidaamaho qara sagaleeti, buurisamme weesete waasinni loo'nse buuro wo're saga'late shiqinshe wosi'nchoho ikko mine huribaxate horonsinanni

Kuni mati yinumoha ikiro sidaamu dagoomu dafora boresinonire xawisano booro leesishanonike te woyi xawisanonikete yaa dandineemo Kuni udunichino hidha dandinemo sagalet

Konnira danotenni gatate insa albaanni woy niwaawete giddonni aante dhaaddote la nanni ha rate guraydi kultanno qaalla macciishshitanni kultanno widoonni ha ra hasiissanno.

Beettu akkalla bainno silikuwa loose fayyo assannoha ikkanna duucha silikuwa ikko baattire titiranni noohu leelanno anga shiwo amade yaatte xa

Tenne misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawissemmo. Tenne misile aana leelanni noori hasaawaho ofolte noo polisete miilla xawissanno.

Kuri misilete aana leeltanori musiliime ikite leeltanoha ikkana tini musuluume ganbooshu noonsawa ganba yite afanshsha adhitani afantanoha ikkanno yaate yineemo.

lantanno kaa ledo mimmitu irkisinsa lantanno kaa ledo mimmitu irkisinsa irkisinsa mimmitu ledo kaa lantanno gede assinsa Lowo geeshsha danchaho !

Duuchu daniha ashshangoonni uduunne haanju kuulinni ashshange worroonniha badhesiinni huxxu leemmichunni loonsoonnihu noowa mimmitu aana duunne worrehee'noonno base ikkase anfannite

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera baqqalu kuulinni buurantinota wo'ma gogoraame uddano uddidhe umo fixxidhe noota biishsha beetto xawissanno.

Tini qulifete yaate tini qulife uuyitano horo mine cufatena fante kaalitanno yaate lowo geeshshi horo noose yaate duuchu Dani qufubba heedhano uaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? manoottu haali alira maa udidhinno? insa mama nooreetti?

Tiini miisle xawisannohu loowonta asse biifano miina noota ekkana kiinate loonsoni loowo geesha biifanotanna loowo hooro noota lelishanno miinuno haanja kaalame buurnho.

Shaanu kuni ninketta sidaami gobba dayinkunni lemu diri worotilla hakkuyi diri mereero lowo manni horameye ikkino ququmado shaanati qamatote lowo geeshsha danchaho.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Adawu agaraano bashsho labbalo calla labbanoe anerano woloottu mannirano buunxe la'nuummo woyte meya beetto hiite baserano beeqancho ikka dandiittano labbahu ledo taalo.

kowiicho isportete manchi waannu jaggo agenyohu uddire biife lamu siccinna badooshshi mereero nooti leeltanno kunino anga biire amade mule mayike worreenna no

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro kubbanohu way foonchi leelanni nooe.

Suwise Nabbawa assinsa lowo geeshsha danchu daqiiqa garinni nabbamboommo Suwise Nabbawa assinsa lowo geeshsha danchu daqiiqa Suwise Nabbawa assinsa lowo.

Gerecho, tini gerecho doogote mule uurite no, gereewu manchi beetira lowo horo aano lawishaho mito mitowa babaxino mani adonsa horonsiranno hattono maalansa

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuriu lelanori manaho insano doyisite kirtase duqitino qolteno walchoho uritino. qolte nohu insa minettj inda kayini ooso'litani noo.

Tini shomboqote, shomboqo shaqado bassera fulitanotta ikkitanna manaho duucha horo uyitanno, lawishaho manu qoolisenni mine fukkirate, haqisenni qole huxxa huxirate duko dukkirate horonsiranno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate komiterete uduunneeti yaano kiboordete

Mite mite qo laante goowaho goggoxxo afidhino gama kayinni Misile Qo laantenna Balgudu Mite mite qo laante goowaho goggoxxo afidhino gama kayinni Misile.

Konne darga leeltanno addi addi garinni budu uddano udidhe noo uduuni lowo geesha danchaho insa mule leelanno dubbi giddosi lowo horo afirinoho

Tenne misileraa noo shimadda osso hattono jawuddannu waa dakanni nootana wayyi giido addi addi akatta lelishanni nootanna addi addi rossanno nootano lelishanno

konne bayicho kalaqonna qooxeessa yine wwoshshi'neemmo bayicho ikkanna, konni qooxeessi'ra babbaxxitino muronna laalo hedhannowa ikkanna, tenne muro giddoonni weese lawinori roorenkanni leellanni no.

Tini kaardubba wo ma kifile horonsi rate fafowa hee ne nabbawate shota ikkitinohura dancha dooro ikkitanno Tini kaardubba wo ma kifile horonsi rate fafowa hee ne.

Fulote Kaarde nabbawate yannarano ikko wole danduubba rossanno rosiishshubbara rossinore aanaho borreessite rosiisaanchoho uytanni fulatanno kaardeeti Fulote Kaarde Fulote Kaarde.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. electirc yinani kamelati. maanuno loowohu tasalafe noo. isei hijasi lowo geesha sedaho. albasini shimada kaamela noo.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno beettote tinino budinsa garinni noote.

Togoo uduunnicho seensilleho woy biinfileho wodhinanni uduunnicho ikkanna, kuni uduunnichi roorenkanni adhammete amanyoote assinanni yannaranna hattono, massote amanyooti hee'riro horonsi'nanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kunni kaameeli jajabu quchumira calla heerano kaameelaati. Konni kaameeli mite hige calla lowo manna haarano kunni kaameeli haranna mite dano iilitaka yee yaadoomo.

Mannu soodonna hawarro ayere qiidduro iibbinore aga hadiranno. Ibbinore kayii babbaxinore horonsi'ne ganfanni. Kunino sha'e gafi'niro dana duunsara wodhinanni shaqixalaati.

Maate mine'nisa sagale loosidhanna, tini maate loosidhanni afanitano sagale timaho yinanni, tima mixashote ga'naniha ikkanno gide liinse shaqi'nshe angatenno ikko hogunni ga'nanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

qola dawaro mote Xa Xa mote dawaro qola hoogihu daga yiihu gedensaanni xa maanchu miteekke aate albaanni Agi soicho yaanno !

Qeelihu amadino qoccaa kiironni yemahe amadi yaanna qeelamihu Jeefoteno agure fulanna konni garinni godo litanno Qeelihu amadino qoccaa kiironni yemahe amadi.

Mittu mittunku rosi shiqo aane noo garinni bande leellinshoonni kifilla afi rino Mittu mittunku rosi shiqo aane noo garinni bande leellinshoonni.

lekkate wodhinanninni koateeti lowo geeshsha faayyate siliperete yinanni dana bullate lowo geeshsha bushurinni gawajjannorinni agartannote lowontanni tini danchate yaate .

kuri aleenni leelitannori doorantino lukkuwu sircho ikkanna kuri lukkuwi manchi beettira lowo horo aanno. hattonni mini giddo ikko hire tidhate lowo horo aanno.

mannu addi addi looso loosannohu giddo giwirinnu laalchi kuni qunqumado shaana ikkanna isono jawa baattora loonse masimarunni kaanseenna fule leellanni no yaate

Waa misilete aana leelani noo wayi kuni dubbu gidoni iimini dirani nooha ikkana gonete qolte haanja murono noota buuxo misile asitano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Loossinanni Loossinanni umi nenni onte umo hasaawaho kaima coy fooliishshuwa borreessitine su ma ikkitanno neta lame addi addi saada doorre.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Konne darga leelanno manchi addi addi uduunicho angasinni amade leelanno isi sayiisanni noo odoo seekine garunni maciisha hasiisanonke konne qooxesa seekine agara hasiisanonke

Haanju sayiine lawannori giddo haqqe lawannore worre hee'noyi. Kuni worriri horo nookkire lawannohe kawoote xagga ikkikki digantino. Yaano haqqu xagga yaate.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti kowicho alichaame baatto leemmi leellanni nooe

Xawadimma nabbabbanno woyte qoonqote gottinatenna woffinate garunni horonsidhe nabbawansa buuxi Xawadimma nabbabbanno woyte qoonqote gottinatenna woffinate garunni horonsidhe Xawadimma nabbabbanno.

Tini lelitanoti woyim manna labanoti ashshanigulitete yinanita ikana rorre bayicho afanitanohu udune hirrani mine afanitano udussinse henonittino senu bolalena caamati.

Tini dandoo bowirtara dandiitannohu mitte mittenta fidale qoonqote tuqqonna qaalu giddo afantanno kifilla addinni rosiinsirooti Tini dandoo bowirtara dandiitannohu mitte.

Kuni malati sadaamu dagoomu qoqowi moottimma Dagitte owaantenna manu jiro latishshi biiro ikkase xawisano boronna sumidi noo, tene biiroranno manu jiro kula dandinanni

konne duunne hee'noonni uduunne muuziiqaho yine wshshi'neemmoha ikkanna, konne uduuneno roorenkanni amma'note mine hattono sirba sirbinanni basera horonsi'nanni, sumasino gitaraho

Tinni dikote albaanni leeltano doogora aannaho kadhine gonxanni uduune hirara abine wore hee'noonni konne uduunicho babbaxino kaajado hayisono gido wore gombanni daafira gonxanni yannara guuqanni qarisano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Quchuma biifisate amande fulloni gadi muli barri kawa lowo soorro leellishani no itophiyu quchumara ilete la'ne calla hagiidhinanni base da"attoti hamata loossatino.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile biifinse loonsoniha rosu mini waalcho xawissano.

Kuni misilete aana leelani noohu rosu mine cuukote rosi mine ikanna rosu mineno albaani hige beetu woyi manchu harani lelano.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile uwuuwe bulle qaasinotta sidaamu budu udduune udidhinno mancho xawissanno.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile saada ga'nanni noo mannaati.

mannu kawiicho maa loosanni nooikka assanni noorino ho baxisanno haanja muro riqiwa lowo geeshsha biiffanno woynimmi baxissanno lamu manni eeltannnoe

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile buddeena ga'nitanni noo manchooti.

Laango Sidaamu bude seekkite giddo wortinoonni qaallanna handaarra kaima assidhine horoonsidhe Laango Sidaamu bude seekkite giddo wortinoonni qaallanna handaarra kaima.

Daadanno waa horoonsi ranno manni waa gafe horoonsi ra hoogiro addi addi dhibbira reqecci yaara dandaanno Daadanno waa horoonsi ranno manni waa gafe.

Loossinanni Loossinanni techohu umi rosinke lowo geeshsha danchu nabbawate Loossinanni Loossinanni Loossinanni Loossinanni techohu umi rosinke lowo geeshsha danchu nabbawate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Filashi kaarde horoonsi ra mitte fidalenni qaalinni wolete woleho sa nanni woyte yanna gundikkinni ranke soorrate borreessate fee hunate kaa litanno Filashi kaarde horoonsi ra mitte.

Tenne sayikki lamalara qaalunnino ikko borrotenni uminsa qeechi looso assaymente loossannohura rosiisaanchoho rossinore la ate kaayyo heedhanno Tenne sayikki lamalara.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Danna goridu kuuli nna aliiddo biricci qaammu silitte kincho wodhinne qasi'nannihu kincho giddo worre hee'nonnihu kolishsho konni garinni leellanni affamanno

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanniu mannu tuude ofollinoti leeltanni nooe

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Suwise Nabbawa Hattenne amado daqiiqa qaagge hasaabbanno gede assatenni jawaachishinsa Suwise Nabbawa Hattenne amado daqiiqa qaagge Suwise Nabbawa Hattenne amado.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kowiicho loonsoonnihu latishu rosu mine lawannoe

Tiini miisile xaawisannohu loowo geesha miini loosira haasisanori giido miito ekkinoha miini huurbate raaisinani uuduneti eesseno stovee yiinanite loowo hooro uuytanote.

Konni daafira xaa yannara kuri jawaachishinsa cea gobbankenni ajjanni leeltannohura ba annokki gede qorophotenni agara baalinke qoodaati Konni daafira xaa yannara.

Qaallate Xiinxallo heeshshonkera yaanno qaale ikkanno Rosaanote umo qoonqote tuqqo daqiiqa aantete qaale nabbabbe leellishinsa Qaallate Xiinxallo heeshshonkera yaanno Qaallate.

Wayi kalaqamuni doogo doogosi amadeti garanohu hate basera mite wolqa wole hasiisukkini du'name harano doogosi bobboda ikkitto lagame ikkitto mimmitto amade shoshani harano waayi.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuri leeltannori midaanna ikkitanna loosantannohuno bushshunnit. horonsa maati yinanniha ikkiro babaxitinno sagale loosirate woy qaamatto gafirateno lowo geeshsa kaa'litannota ikkite manchu loosinno uduunnichoti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate makeenu doogo loosannohu leellanni noooe

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuri leellannori manchi beetti keeranchimma agadhannore ikkanna kuri giddono umihura noohu hinko hayishshi'nanniha ikkanna mereerihu albu keeranchima agarsiisannoha ikkanna qaccennihu waazilinete.

Loossinanni sa u lamalara rosse sa inore aleenni la nummo lawishshi qaagansanna hoogansa buuxxe qaagganno garinni onte woshsho su manna onte gutu gede qummi assinsa.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro mittu jawu quchumirra gangalatanni noo manni leelanoe.

tenne basera mannu minesi qiidanno yannara mine iibbishshi'rate loosi'rannonna assanno assooti giddo tini mitte ikkitanna su'maseno kasaletenna kasalimaadejaho yine woshshi'neemmo.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate kuni gonxanni daallasaati dana kolishshoho gobba no

Tenne basera mannu owaante afi'ranno bayichooti, tini owaanteno babbaxxitino dani uduunnicho dange hidhinanniwa ikkanna, lamu manni gobbanni higge hidhitara layidhanni noo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro dikkotte mereerro mannu danu dannu laallo hirara masse noo yaatte

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile mittimatenni ofolte juuce agganni noo manna xawissanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Amma'note egenshiishsha ikkinoha mannu duuchu ganba yee faarsannohanna sabbakannoha hatttono mayiika afooho wodhe ontu labbahunna mitte mayeeti noota kullanni hee'noonni

Shaaffetta shafeeta sidamu budi sagalete qinaawo gido mitete, mitu wosini shawanni dayi ikkiro sidaamu budisi sagale'ni dayino wosinna shaafeta qase qamasi'se koyisanno

Buicho Woganke Dona yaanno uminni Mitto barra Huummeesso amasi Alamu Kiribihunni qixxaawino Laango Ama ya Sidaamunniha keere maxaafinni rosoho ikkanno garinni haa rate amanyoote kulie ballo yii !

Adawu agaraano mittu mine woy hari giddo gamba assine qajeelsha uyinanni basera no manna labbanno. Kuri manni giddo duuchu dani uddano noota buuxissanno.

Lawishsha hanni konni woroonni Hanni balaxe ani lawishsha shiqqinota qoonqote tuqqo gamba assitine eemmo ana ha runse e Lawishsha Lawishsha.

Tinni caabichu wolqanni loosano umo haxi'nanni maashineeti tinni maashine caabichu ba'iha ikiro adhitino wolqanni loosano daafira bashotewiinni lowo geesha woyitanno.

Baatto qotisirate ikko babbaxxinore ume fushinanniha ikkiro hattono wole wole horora horonsi'nanni uduunichoti kuni domaho woyi qottote yine woshsha dandiinanni su'masi.

Angate woy illete diqata lawannore hattono coyi ranno coydhanno woyte rosaancho la a aguri w k l Baalante rosaanora taalo illachishate deerranna uyinsa Angate.

Jawu quchumi gidooni mina'ntino minna woyi fooqa hattonno banaxitino quchumu gidooni loonsonninna kayansonitta haqe hattonno caabbichu poole noota seeke lelellishano

Roore yanna qeelantu garo mannimmanni kinsannikihu agote sayisse uytannohu yoo agarannoho Roore yanna qeelantu garo mannimmanni kinsannikihu agote sayisse uytannohu.

Spoortete giddo mitte ikkitinota dodate heewora qeelte adhitino baraarsha gotti assite goowaho wodhite nootanna Itiyophiyu gobba sicci noo jakkeetta uddirase kultanno

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Shooluri waajjuulluri lame erantinoti bilbilaho kinchu goofiro qasi'nanniti aleno woronni siwiila afidhino shiwonna hattono lame shiwo massine qansannit woroseenni lame lekka afidhinoti

Kunni sumudi rosu minne xawisanoha ikanna ayi darga heere konne sumuda la'e calla mituno kulikinni afanoha ikanna sumudunniti horosi teneeti.

sase meenti noowa mitte buna xorshitanna mitte buna xeessanna mitte jawana amadde heedheenna albansaanni siinna no badhensaanni higge mitte uurrite la'anni no

Nabbawa daqiiqa Loonseemmo Looseemmo Techo rosinkenni umo assine rankenna suwinse nabbambeemmo Nabbawa daqiiqa Loonseemmo Nabbawa daqiiqa Loonseemmo Looseemmo Techo rosinkenni.

Tini misilete aana leeltani nooti gudumaale parkena gangalatate base ikanna tene sidaamu dagoomi giddo hawaassa anfaniha ikano yaate yine kulani.

Nabbawate Albaanni Loonseemmo daqiiqa techohu umi rosinke Loonseemmo suwise nabbawate Nabbawate Albaanni Loonseemmo daqiiqa Nabbawate Albaanni Loonseemmo daqiiqa techohu umi.

dadalo dadaloho yaa dikkote fushshine hasi'noonni tirfe afi'nanni gede loonsanni loosootti konnira mannu dada'liro lophanno yitanno ammana nooe anera ise qolte faayyate

Balgudu niwaawete amado garinni aante noo giraafe kayinni Afirikahonna Arawete gobbara giddo wonshe Balgudu niwaawete amado garinni aante noo giraafe.

kayinni kifilete ani niwaawete umo saleedu miilla nera bado badotenni ka inanni aana borreesseemma ona ha runse kayinni kifilete ani.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Uduu'nu mine, kuni lamu danni uduu'ne amadino budunihanna ko''ee, budu uduu'ne duuchabwoyite ayaanu bara baxitino xaado asine xaadate hasinironna wkl

Lamalannihanna barru roso worroonniti kiirote aante rosaanote maxaafite ledo xaadde hadhannote Lamalannihanna barru roso worroonniti kiirote aante rosaanote maxaafite ledo.

Borrote uduune soni sonissanni woroni horonsi'nanni hayyono baxxittano xa lawishshaho duume biirenni sammi yine borro diborreesinanni ,kayinni horonsi'nanni base no gedeti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Mangotte juuse, te'ne juuse manu lowo geesha sagalimate umin'sara ikko ooso'nsara lowo geesha horo uuyitanota ikkitino daafira halaladuni horonsiranna anfanni

Haqicho tini haqicho doogote qaccera kaasanite quchchumate togoo haqqe lowoo lowo binfile uyitani afantanota quchchummu baalira buuxo asinoomo yaate yinemo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate rosaano duume uddano uddidhe nababbanni no

Giwirinu laalicho woyi baatto loonse baattottr kaa'nse laashinanni laalichoti, kuni qu'nqumado shaanati, kuni shaani manaho lowo geesha horo aano yine hendanni

Kuni kushiinaho, tini mancho kushiinu gidoo shoole mixasho aleenni ikkitanotera budeenabgantanni afantanno budeenu manahoo sagalimate woyi itate lowo horo aanno

Tenne mislerra noo lanemmohu addi addi loosu minna nootana addi addi uudunnichi nootano lelishanno kooleno wayyi jarkanubanno amadiino hariichu camelli nootano lelishanno hattono hakko uurino manni nootano xawisanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro hijjaru hunda noori suuqqe, xexxerisu nna kaameelu noohu leelanno

konne bayicho jawa ama ikkitinoti jawa geercho mancho angase ayiimmate kaarde amaddinoti uurrite noota ikkitanna, iseno sidaamu umu umisi gashshara qixxaawi yannara doodhite sa'inote.

Loonseemmo Misile Co imma agadhate umonna biso hayshidhanna Danchate niwaawennita umi Bisu co icha ikkiro co immate gufo ani nabbawanna ane hoode nabbabbe.

Mannu gamba yee uurre no. Konni manni giddono dhiimmadu qaaqqulli no. Baalunku jajjabbuno ikko shiimmadu qaaqqulli uddano mitto dana uddire no.